Mukupona mune zveutano antu anobatwa ngematenda matenda aya vanofana kuhloiwa kuzvibhehleya kuti awanike Kuti angarapiwa ngemarapirei.

Muzvibhehlera munoonekwa antu vaibairwa kakurutu vanobairwa ngemanesi kuitirekuti utenda hunongana hwapinda munyama mwawo upedzwe antu aya anokone kungana eyiuya kana kunga ari muzvibhehleramwo.

Pashi reshe vana anoene mukana weku rapira kungave kukane matenda anongana eyikone kuva bata pa zero ravo matenda aya anongana eikone kuite eku mburukira kana kuti matenda ane chekuita neku tsonga kwe chikafu.

Mune zve utano pashi peshe pano oneka antu vei fundiswa ngezve matenda anongana eyi bate antu mazuvawo mungava mu ndaraunda dzaka siyana siyana nekuti antu anofane kuone mukana weku ziya ngezve matenda.

Pashi reshe antu anofanire kuone mukana wezveutano kungana veirapiwa . Kakurutu vana vanofanire kuone mukana wekurapiwa kuitirawo matenda anoungana eimburukira kana kuti anoabata.

Zveutano zvinobatikire pashi reshe, zvinoite kuti vanhu vagumire ruziyo runovape mazano eutano, kakurutu teiningise pashi reshe antu anongana veifundiswa kuti vasabate matenda akasiyanasiyana vanongana veitazve kuti vasaite matambudziko akawanda.

Mukuhambise mashoko eutano pashi reshe , munooneka muine mabandla akasiyana-siyana ,anodetsa kuti mashoko eutano ahambe ngemwazvo, agume muntaraunda dzakasiyana-siyana, matii enyika akasiyana-siyana.

Antu pashireshe vanoonekazve veidetsereka ngemishando yekuti vange vane utano hwakanaka. Pashi reshe tinoona pane vanobatikire kupona kweantu kune utano hwakanaka.

Mukupona antu anobatwa ngedenda rekuhlanya. Denda iri rinobate zera riri haro. Muntu unongana abatwa unongana eikone kuite musindo, nemadxokere ake anengana asisina shwiro.

Mukupona kakurutu takaningise zveutano, tinoona antu eibatwa ngedenda rekuhlanya. Denda iri rinongana reibate masoro, muntu haachazii zvaanoita. Unokonazve kuite misindo mukupona neamweni.

Utenda hwekunhlanya hunokona kubata zera riri ,mwana kana muntu mukuru, mwana abatwa kana muntu abatwa ngeutenda uhu unongana eide kungwarire zvakanaka kuti asapwanye zviro pamuzi.

Muchitenda chekuhlanya munooneke antu eyitofundiswazve kuti angaite ponerei nezvitenda zvakadai. Antu anotofundiswa ngeantu ane ruzivo rwekuti antu angaite ponerei. Kakurutu antu anotounganidzwa pamwe kuti vafundiswe.

Mukupona munoonekwe matenda akawanda anosanganisire kuhlanya, kuhlanya ndokurware masoro antu aya anokwanise kunese kungwarira asi kakurutu anhu aya anongana anemusindo kana kuti anongana ane ushungu, mukupona neanhu anohlanya kunodahe kufundira.

Pandau dzinooneke rubatsiro rwezveutano zvingaa zvibhedhlera panooneka pane mbatso dzinongana dzakaakwa dzinongana dzeirapirwe antu.

Antu anodetserwa mune zveutano kuzvibhehlera. Zvibhehlera zvinokone kuoneke kumatengeni kana kumigangayo iri kumakanyi inongana yeigumika kuti vantu vaonane nanadhokodheya, vaonane nemanesi kuti vadetsereke.

Pandau dzinoyitwe zveutano pangava pazvibhedhlera panowoneka pane zvikwangwari, zvinoyita kuti antu kana arwere aziye kwekunxonda kwete kuti asarashika pantarauntayo.

Anthu anofundiswe maringe nezveutano muzvibhedhlera kana kuti mundau dzinoungana dzeiitwe zveutano, vanoungana veioneswa zve mashoko pamukuri kana kuti parugombati veifunda vega.

Andu anofundiswa zveutano anofundiswa ari oamwepo anotoenda kuzvikora zvinenge zvakaiswa pashi kuti andu afundiswe zvikora izvi zvinotoitwa ngeana abve zero vanongane vapedze fundo yeana abve zera .

Antu ano unganidzwa eyi fundiswa nge zveutano kakurutu ngatiti kwaite denda guru rinongana rei hlupa antu ano unganidzwa vei puwa ruzivo rwekuti vangapona nge njira nyi kuti vasabatwa ne denda iri.

Zvifundo zveutano zvinopuva antu kuti vabetsereke vange vane ruzivo kuti hutano hunga ngwarirwa ngenjiranyi. Ngekuti matenda anokona kuvabata ngendaa yekusaziya, ruzivo urwu vanongana veifundiswa ngemabatirwe emidziyo inongana yeishandiswa mune zveutano.

Antu anofundiswa ngemitemo kana kuti mirawu inongana yeifane kubatwa maringe nezvehutano, kwete kuti vawoneke vasikazobatwi ngendaya , kana kuti vawoneke vasikazoshaishi mashandisirwe emitombo inongana iriyo.

Munezveutano mune mitemo inofanirwe kuziviswa kana kufundiswa antu, mitemo iyi ingava yemaponero kana mashandisirwe emitombo kana magarire angaite vantu mumabuya kana mumatengeni kuti zvirwere zvisafamba.

Antu anofundiswa mitemo inongana yeifane kuteedzwa kakurutu takaningisana nezveutano. Antu anounganidzwa mundau dzakafaniya veinase kufundiswa kupuwe ruzivo rwakafaniya kuti vaziye mirau inobate zveutano.

Kune mitemo inoteedzwa kute kuti vantu apone zvakanaka kakurutu inobate munezveutanao antu anoningirirwe ateedze mutemo iyi kuti vasasongana nematambudziko akasiyana siyana angava makuwaro kuite kuti makuwaro adzake asaenderere mberi.

Mune zveutano kakurutu pazvibhebhedhlera panooneka pane zvikwangwari zvinokombe antu kwekuenda kuti vaone rudetsero kwavanongana veida.

Muzvibhehlera munoshandiswe midziyo yakafaneya iyoyo inoite kuti madhokodheya akone kuona kuti urwere urwere hwemuhloboyi veishandise midziyo yakona.

Muzvibhedhlera kana kuti mundau dzinonekwe atenda, munoonekwe antu eifundiswa kuti mishando yeutano ingahambiswa ngenjiranyi. Munokwazve meishandiswe amburasi kuite kuti mishando ihambe kahle.

Ashandi epazvibhedhlera anoshandise amburasi kuhamba ndiyo, kakurutu veithware vatenda, kuendese kundau dzakafaneya, kungaa kuzvibhedhlera zvinengane zvaoneka kuti vakafanira.

Pazvibhedhlera kana pandau dzinoyitwa ngezvewutano, panoyite nguwa yekuwungana, antu eyitsanangurirwa, angamahambisire emushando.

Mukupona mune zvibhehlera, zvibhehlera izvi zvinokone kuoneke muzvikora zvepadera kuita kudetsera ana anongana ari pazvikora apa nekuti panohlangana ana akasiyana siyana anokone kubatwa neutenda hwakasiyana siyana.

Mune zveutano antu anoende kuzvibhehlera iyoyo kwavanohloiwa vobhirwe mutombo yematenda avanengana eivanesa .Vonohloiwa ngemadhokodheya ,vochizopuwe mutombo inoite kuti vadetsereke.

Antu anode kuningire utano kakurutu hwemukati menyama kuite kuti asabatwa ngeurwere hungatore nguva husati hwaoneka. Saka antu anofanire kuhloiwazve kuti mukati menyama makaeme njiranyi.

Mukupona antu vanoshandise njira yekuzvigwinyisa, kurikuedze kurape matenda anokone kuwabata mumwiri. Izvi zvinoita kuti vapone zvakanaka.

Mufundo yezveutano antu anofundazve ngezviri mumiri mungaa mukati mehloko, mungaa mungazi kuite kuti pakushanda vazoziye kuti zvitenda zvinohlanganisire ndaraunda idzi kana kuti ndau idzi munyama ngezviri.

Muzvibhendlera antu anoona rudetsero rwakawanda. Antu anohloiwa kuti anengana eirwara ngezvitenda nyi. Izvi kakurutu zvinoitwa ngemadhokodheya. Akasimira mbasha zvinoita kuti asabatwa ngezvitenda zvinomhuririkira.

Mundau dzeutano munooneka munendau dzinongana dzeihloyiwa dzeiningirwa kuti antu anongana eibatwa ngeutenda hwakadini. Ingaa mitombo iri ingashandiswe kurape matenda aya.

Mune zveutano mune ndau dzinongana dzine midziyo inoshandiswa kuedze kutsvake panongana pane utenda midziyo iyi inoite kuti madhokodheya ahloye madhokodheya akone kuona kuti chitenda chinongana chiri pari pemene.

Muzvibhehlera mune ndau dzakaiswe pamhiri kuhloiyera antu nekuningise urwere unongana wabate muntu ndau idzi dzinongana dzeishandiwa ngevantu vakafundire zvekuhloya nekuningise kuti urwere hunongana hunga mungazi hunongana hwakadini.

Pazvibhedhlera panendau dzinongana dzakaiswa dzakafanira kuite kuhloya matenda kuti vaoneke kuti vaoneke kuti vanongana vane matambudziko emuhlobonyi.

Mune zveutano ashandi ezveutano anoshandire mundau dzakafaneya kungana mweivhenekwa kuti urwere hungava weuhlobonyi kana kuti mutombo ungade kushandiswa ngehwehuhlobonyi.

Ana mai mazuvawa anaya vanobarira kuzvibhedhlera iyoyo kwavanongana veihloiwa zuwa ngezuwa kuti pasazoite dambudziko mukubereka mwawo.

Ruzivo rwekuti ana mai vane pamuviri vangaite ponerei runopuwa kuzvibhehlera. Runopuwa ngevane ruzivo rwakhona angava madhokodheya kana kuti manesi anongana akafundire mushando uyu.

Pazvibhehlera panooneka mbatso dzemuturikidzwa, mbatso dzinokone kunga dzakanyorwa kuti imbatso inoonekenyi kuitira kuti arwere asarashika.

Antu anoenda kakurutu awawo anongana ane pa mwiri anoende ndau dza anongana eyi ningirwa eyi ngwarirwa kuite kuti ahloyiwe kuti ana akagare zvakanaka ere mu mandani izvi zvinoite kuti pasazo ita zvibinga mupini paku detserwa kwavo.

Rudetsero rwaana mai vanongana vane pamiri rwunooneka muzvibhedhlera neurworwo rwevana vanongana vachiri vadoodori rwunoonekwazve muzvibhedhlera kundau dzakapatsanurwa dzavangana veipuwa ruzivo rwekuti vana vanoite mangwaririrwei kana kuti ndani dzinoite mangwaririrwei.

Mune zvehutano munoshandiswa midziyo yakasiyana-siyana kuita kuti mushando ureruke midziyo iyi inoita kuti vangoungana veishanda muzvibhedhlera vasaremerwa ngekuita mishando yavo.

Mune zveutano munoshandiswe midziyo. Midziyo inongana yeiite kuti ikumbidze kana kudetsera arwere kana kuti arapi angaa madhokodheya kuti zviro zvireruke maitikire ezvinongana zveiitwa.

Muzvibhedhlera mune midziyo inoshandiswa kuvheneka kuyite kuti antu awone kuti chirwere chinongana chiri pari, angava makuwaro kuwone kuti panongana pakuwara ngepari.

Mune zveutano antu anofanire kuziye kungwaririrwe emitombo ashandi emuzvibhedhlera anofanire kuziye mangwaririrwe emitombo. Mitombo iyi inode kungwaririrwe zvakanaka, inokone kungwaririrwe mumatumbu. Kuite kuti isapfachukira peinongana yakangwaririrwa.

Muzvibhedhlera munowoneka munemidziyo yakasiyana siyana. Midziyo iyi, inoshandiswe mundau dzinongana dzeyihloyiwa kana kuningirwe mihlobo yematenda kuti ringaha denda nyi, mundau dzodzodzo munongana mweyishande vanezveruzivo wavakafunda.

Kuzvibhedhlera mune midziyo inoshandiswa midziyo iyi inoshandiswe kuhloya matenda kakurutu zvinongana zvakakombe kushayishike kwemakodo.

Mune zveutano muno shandiswe midziyo yaka fanira ino enderana ne hutenda hunongana hune muntu ingava mubhedha inongana yaka nasirirwe izvozvo kuite kuti murwere asa hlupeka aripo ingaa nguva yeku hloyiwa kana kurapwa.

Muzvibhedhlera munoshandiswa midziyo inongana yeita kuti antu arerukirwe kushanda midziyo iyi inodetsera kuti antu avheneke antu aone panongana pane denda.

Mune zveutano munoshandiswe midziyo inoshanganisire zvigero nezvipanera. Zvigero vanoshandise kutate avavo vanongana veibara, zvipanera veishandise kukatanure mazino anongana eyirwadza kuite kuti vantu vapore.

Muzvibhehlera munooneke midziyo yakasiyana siyana inoshandiswa ngemadhokodheya kakurutu mukuhambise mishando yavo. Kakurutu mukuhloya kuti denda ringava pari kwakuchizotsvaka mutombo vakafanira.

Muzvibhedhlera antu anoshandisirwa mudziyo inosanganisira simbi dzekugeza mazino ngatiti panongana paitwa njodzi panongana paitwa makuwa aro mazino anokwanisa kunjeka njeka Saka kumapetudza pandau yawo panoshandiswa simbi dzinomabatanidza kuti muntu agare mazino ake Ari pandau.

Muzvibhehlera munoshandiswe mudziyo yakasiyana inoitire kuti mushando ureruke kana inoitire kuvheneka kuti hutenda hungapari .

Mune zveutano, mune midziyo ino shandiswa. Midziyo iyi ino hlanganisire zvimabuko, zvinongana zvei kudze mifanikiso kana kuti ino hlanganisirazve zvino manika pakubate zviro kuite kuti zviro zvimweni zvidoodori zvibatike.

Muzvibhedhlera munoshandiswe midziyo inoshandiswa kakurutu panongana peyirapiwe vatenda, inoshandiswe kuti mishando ireruke.

Vatenda vanoshandisa midziyo yakasiyana kakurutu ngatititu paite makuwaro muntu anopuwa mudziyo wekuti madhoyo asarwadziwa.

Mune zveutano mune midziyo inoshandiswa kungaa kuhambise mitombo kuti zviite zveireruka mukuhambisa mutombo umwu.

Muzvibhedhlera munemidziyo yakasiyana inoitire kuti hurwere huhloyeke, hubatike peunongana uri. Midziyo iyi inorerusire madhogodheya kuti mishando yeanoita isarema kakurutu pakuhloya.

Muzvibhedhlera munoshandiswe midziyo inodetsere kurerusure mushando, midziyo iyi inonga na yeishandiswa ngemadhokodheya kana kuti manesi.

Kuzvibhedhlera kune midziyo ino shandiswa nemadhokodheya kuedze kuhloya kana kuone kuti mushando inga hambiswa zvakadini zvakareruka.

Mundaa dzeutano munoonekwe zvinoshandiswa kana kuti midziyo inoshandiswa kuti zvirerukire madhokodheya kubate panongana pane denda.

Antu anopuwa mitombo yakasiyana-siyana muzvibhedhlera mitombo iyi vanopuwa sure kwekungana vahloiwa nemadhokodheya vozobhuirwe mashandisirwo ayo.

Antu anokona kubatwa ngematenda ekupere mvura mumiri anoende kuzvibhedhlera ohloiwa kuti aoneke kuti denda rawo ringade mutombo muhlobonyi. Dhogodheya ochizovape mutombo wekuti apone.

Muzvibhedhlera munooneke mitombo inoshandiswa kungaa kudzora. Ngatiti muntu vaite mapundu pami ri mutombo uyu unopuva sure kwekungana kuhlowa kuti unode mutombo vakadini.

Mitombo yemazuva anaya inooneke muzvibhedhlera mitombo inokone kunge ari makwinani. Makwinani aya anoshandiswe kunwa nemvura. Asi anopuva mutenda sure kwekungana ahloiwa ndidhogodheya.

Mune zveutano antu anobatwa ngematenda akasiyana matenda anokone kungana ari emakonye mundani antu anofane kuende kohloiwa kuzvibhedhlera vopuwe mutombo wekumwa kuti makonye aya afe.

Mune zveutano vatenda vanopuwe mitombo mitombo inokona kunge yeirapa utenda hunechekuita nekusawirirana nentharaunda kana kuti maruwa anengana abarwa muntharau.da nemumbiti.

Mukupona anthu anokone kuite dambudziko rekuhamba kwengazi yeirumbisa mukuhamba kwengazi yeirumbisa kunokone kushaishe utano hwemunthu zvakadaro anthu anofanira kuhloyiwa kuti aoneke mitombo wakafana kuderedza kurumba kwengazi.

Muzvibhedhlera munooneke mitombo yechimanje manje mitombo yemazuwaana inoite kuti idetsere atenda, mitombo iyi inongwarirwa ngenjira dzakafanira unongana irimuzvitumbu kuite kuti isapfachukire peshe peshe.

Mukupona mune mitombo inooneka muzvibhedhlera kakurutu kuite kurape matenda anongana abuda. Matenda anongana eihlupa antu mitombo iyi inozoshandiswa sure kwekuhloiwa kuti muntu unedenda remuhlobonyi.

Mitombo yemazuwa anaa inoshandiswa mune zveutano, kakurutu takaningisana nezvirwere zvegotsorwa. Antu anopuwe mutombo unomwiwa kuite kurape denda rekukotsora kuti risaramba reiende mberi. Zvinodzakisirazve kukarakata kwepahuro.

Mitombo yemazuva ano inoshandiswa inoshandiswa muzvibhedhlera kakuturu yeipuwa ngemanesi apa vantu vanenge venganei veizwi vaishandise ngemwazvo muzvibhedhlera umu ndimwo munohlangane atenda akawanda vamweni anokone kupuwa veibva ngekanyi.

Muzvibhedhlera munopuwe mitombo inoshandiswa kungaa kuti antu amwe kana kuti vatenda vamwe kuitire kuti vasaramba veizwe marwadzo, kuitire kuti vasaramba veizwe zvinopanda, ndomitombo inongana yeidzasire marwadzo.

Antu arwara mazuva anawa anoenda kuzvibhedhlera kopuwe mitombo inodetsera kudzasira marwadzo kuti vapone zvakanaka.

Mitombo yemazuva ano inoonekwa yeingwarirwe mune zviro zvakasiyana zvinosanganisira Zvitumbu kuita kuti mitombo iyi ionekwe kungwarika zvakanaka kana mashandisiro avanenge vachida kuita ahambe nemazvo.

Vantu vanoshandise makwinani, kakurutu vabatwa ngematenda akasiyana-siyana . Makwinani aya vanopuwe kuzvibhedhlera ,sure kwekungana vahloiwa ngema dhokodheya.

Muzvibhedhlera muno puwa mitombo iyi inoshandiswa ngearwere sure nekuhloiwa kuti vanongana veirwara ngedenda muhlobonyi.

Mafuta ariyo emazuwano anonasire ganda, anoitazve kuti muntu anase kukhanya, ganda rake ripazime, riketikire.

Mitombo yemazuva ano inooneke muzvibhedhlera. Mitombo iyi inopuwa kumutenda sure kwekungana ahloyiwa. Mitombo iyi inokone kuite zvekubairwa.

Antu anokone kubatwa ngedenda regotsorwa .Denda iri unotopiwa mutombo wekumwa kuti usaramba waikotsora kana kuti usaita mabayo.

Mitombo yemazuwa anaya inooneke muzvibhehlera, mitombo iyi inoshandiswa muzvibhehleramwo ngemaNesi asi madhokodheya ndiwo anenge atange kuhloye vatenda.

Mune zveutano munoonekwe mitombo, mitombo yemazuva anaya inoiswe mumabhodhleya, mitombo iyi inokone kumwiwa kana kuti inokone kuitwe zvekubairwa.

Mitombo yemuzvibhehlera yemazuuwa ano inongwaririrwe muzvimabhokisi inongana yeizopuwe kuvatenda sure kwekungana atenda ahloyiwa kuti vanongana veirwara ngezvirwere muhloboyi.

Mitombo yemazuwa ano inodetsa inoonekazve muzvibhedhlera asi unoipuwa sure kwekuhloyiwa ndidhokodheya unoipuwa kuti umwe kana kuti undooshandisire kanyi kakurutu waite zvekuuya kuchibhedhlera weibva ngekanyi.

Muzvibhehlera munooneke mitombo inonangana yeidetsere mukuponese arwere kubve muzvitenda zvakasiyanasiyana mitombo iyi inongwarirwe muzvitumbu zvinongana zvakangwaririka kuite kuti isaite matambudziko.

Mitombo yemazuwa anaya inodetsa. Mitombo iyi inohlanganisira makwinane. Makwinane anomwiwa kuitira kuti muntu aone kupona, arapike matenda anohlanganisira emasoro. Matenda anohlanganisira mundani anorapika.

Mitombo ye mazuva anaya ino shandiswa mu zvibhedhlera inongana yei ngwaririrwe mu matumbu mitombo iyi inokone kuite zvee iyo yeku kukutwe pa mwiri kuzora kuita kazhinji anga mapundu apere.

Munezveutano munoonekwa muine mutombo .Mutombo iyi inokone kungana yeimwiwa asi yeingwaririrwe mumabhohleya. Mitombo iyi inopuwa kuarwere sure kwekungana ahloiwa ngemadhokodheya kuti chirwere chawo chinode mutombonyi.

Antu anofanire kuone utano kakurutu takaningise mune zvekuhlanya kana kuti kupanda kwemasoro ngekuti utenda uhu hunokone kushaishire maponere eantu kana ukasaa kubatikirwa.

Mune zveutano antu akaningisana nedambudziko yepfungwa mune midziyo inoshandiswa kuitire kuti muntaraunda munoonekwa antu ane dambudziko repfungwa vaonekwe vasingahambi vasingarashiki rashiki. Ngatite zvikwangwari zvinenge zveikomba ndau dzinenge dzifane kuendiwa.

Mukupona ana ane zvaanoitawo kuite kuti mwiri yawo irambe yakatakazeka kuitire kuti ana aya asabatwa ngeutenda wakasiyana siyana

Mune zveuta ana anofanirwa kugara veihloyiwa. Izvi zvinodetsera kuti vana vange vane utano hwakanaka vasingagari veirwara.

Ana anofundiswa ngenjira dzakasiyana kuti agare anehutano hwakanaka. Anokone kufundiswe kuti ashandise mitezo nemwiri yawo kuite kuti mwiri yawo isarembedzeka.

Ana anokwanisa kufunda eishandisirwa mitambe kakurutu ana adodori shiya anokona kuti pakufunda anongana eikombidzwa zvekutamba ndizvo anongana eikombidzwa zvavanofundiswa asi zveidetserwa nemifanikiso.

Mukupona ana anofanirwe kuhloyiwa kuti aonekwe kuti aana matenda anengana eiahlupa ere mazuwawo anohloyerwe kuzvibhedhleya kuitire kuti ane matenda arapiwe.

Ana anoningirirwe kungana ane utano hwakanaka. Ana anopuwe nguwa yekuhloiwa kuite kuti akure ane utano hwakanaka. Anohloyerwe muzvibhedhleya ngemadhokodheya.

Mukupona ana ane mukana wekohloyiwa muzvibhedhleya ngemadhokodheya, vana vanohloyiwa kuri kuedze kuone kuti avana matenda ere anongana eivabata vozopuwe mishonga yakafanira.

Ana einge arwara anoende koohloyiwa mundau dzawo dzakafanira dziri muzvibhedhlera ndau idzi ngedzeana asati abve zera kana kuti atiwo kure.

Ana anokona kudetsereka varimumamizi akapatsanurwa ,mamizi akaiswa pamhiri kuti ana aya asapinda mumahlupeko ana aya asapinda mumadambudziko kuitira kuti ana aya kupona kwavo kunge kwakanaka

Mune zveutano zvinooneka zvakafanira kuti antu aite mutambe inoshandisa nhengo dzavo kuti mwiri yavo irambe yakagwinya. Uone kuramba yakatakazeka vasabatwa ngeurwere.

Antu anosungirwe kuziye kushandise zviro zvemazuwa anaa ingaa midziyo inofanirwe kushandiswa mukupona vanofanirwe kuzviita ngeruzivo rwakafaneya kuite kuti vasapinda muma dambudziko akasiyana-siyana pakuishandisa mumishando.

Mukushanda munode ruziyo rwakakwana ruziyo runoenderana nemushando unongana weitwa ngemuntu Mungaa Muzvibhedhlera munongana mweida madhokodhera awawo akafunde ruziyo rekurapa kuhloya nekuone denda.

Muzvibhedhlera munoshande anthu anongana aneruziyo, ruziyo rwekushandise midziyo inongana irimo, kwete kuti mishando ihambe zvakanaka kana kusakanyangidzira mahambire emishando maringe newutenda wunongana wuripo.

Mune zveutano antu anosungirwe kungana ane ruzivo rwakakwana kuitire kuti antu asapane urwere, njira dzakanaka dzekuitire kuti antu asapane urwere kungaa kugeze nyara kana kuti kudhloke zvinoite kuti urwere husatapukira.

Mukupona andu anoende kofundire ruziyo, ruziyo runokone kuti andu abate arwere pangave panjodzi kana kuti panguwa inongana yabuda madambudziko.

Mukushanda munooneka muine antu ane ruzivo ruzivo rwakaa rwekurapa. Kuitire kuti antu ahloye ana kuti anongana eirwara ngedendanyi.

Mukupona munoda ruzivo runongana rwakasefeka runongana rweidetsa kakurutu pangaite dambudziko panongana peide kuti antu ashandise ruzivo rwakafanira kuti dambudziko risaenderera mberi.

Mukuita mushando inechekuta ngeutano munode ruzivo ruzivo rinohlanganisire kubate mutombo kana varwere kupe mutombo kana kuti kutsvake mutombo unonganewediwa

Antu anoshandire muzvibhedhlera, anoshanda sure kwekupuwe ruziyo. Anoshandise ruziyo rwakafaneya mukushandise midziyo inongana irimuzvibhedhlera, mukubate mitombo inongana irimuzvibhedhlera nekuzope arwere mitombo yakafaneya.

Muzveutano antu anoshandise midziyo yekuvheneka, inohloya kana kuningire chiro chinongana cheida kuningiswa ungaa utenda kuti utenda wehlobonyi unengana wabate muntu.

Mukupona munoda ruzivo rwekushandisa midziyo yemazuwa anoya. Midziyo iyi inoita kuti basa rireruke. Inoita zve kuti muntu akasire kupedza mushando pachinguwa chidodori.

Mitombo inongwaririrwe mundau dzakafaniya imwomwo mundau idzi munoshandira antu aneruzivo rwakakwaniya. Kuti vape antu mutombo isikangashaishi utano hweatenda.

Mukupona kakurutu takaningisana nezveutano, mune ndau dzinongwaririrwe mitombo. Mundau idzi mitombo inongwarirwe zvakanaka kuite kuti pasaite antu anoshaishe mashandisire emitombo. Inongana yeionekwe sure kwekuhloyiwa ndidhokodheya kuti une denda muhlobonyi.

Mune zveutano mune ndau dzinongwarirwe mitombo. Mitombo iyi inongana yeingwarirwe zvakanaka ngeantu vane ruziwo veizope kune vaneurwe sure kwekungana vahloiwa ngemadhokodheya.

Mune zveutano munooneka mune ndau kana kuti zviakwa zvinengana zveingwarire mitombo. Mitombo inengana yeikone kutengeserwe kuvatenda kana kupuwe kuvatenda.

Mitombo inongwaririrwe mundau dzakafane dzinongwarirwa kuite kuti mitombo iyi isashaishe kushandiswa kana kuti isashaishe maponere eantu. Mitombo iyi inongana yeizopuwe kuantu, arwere, sure kwekungana ahloyiwa ngemadhogodheya.

Muzvibhedhlera munentawo dzakaiswe pambiri dzinongwarirwe mitombo kuitire vatenda ,kuitire kuti vapuwe mitombo yakafanira namadhokodheya sure kwekuhloriwa vayiwane padhuze. Ntawo idzi dzinongani kugaradzakangwaririka kuti mitombo iyi isashayiswe kushandiswa.

Mitombo inooneke mundau dzakafaniya dzeinokone kuungana yeitengeswa kana kupe arwere kuite kuti mitombo iyi ihambe ngemwazvo yeibve mune vantu vaneruziwo rwakakwana.

Mitombo yemazuwa ano inongwaririrwe mundau dzakafaneya dzavanoti mafamasi. Ndau idzi dzinoito kuti mitombo iyi isashaishika, kungaa kusangwaririrwe zvakanaka kana kuti ioneke yeiyashidzwe kuna antu asiwo. Ndau iyi inongwaririka, inoite kuti mitombo iyi ishandiswe ngemwazvo.

Mune zveutano mune nguwa yekuti vane ruziyo rwezveutano vanohambe muntaraunda dzakasiyana siyana veipe ruziyo maringe ngeurwere mungana weikone kubata vantu pamazuwawo.

Munezveutano anhu anofana kuziya maringe ngematenda anongane eihamba antu anoziya ngenjira dzekufundiswa antu eyi hamba mumiganga kana kuti mumabuya vei paridza ngekukumuche zvitenda zvinenge zveyi bata antu mazuva awawo

Mukuedze kuhambisa mashoko eutano tinoone vanohamba munyaraunda dzakasiyana-siyana, veibhuya nemaponere akanaka ineutano. Kungaa kushandisa kwemvura yakachena kana kuti kusaite zvine utsvina.

Mune zveutano antu anounganidzwa eihloyiwa kakurutu zvitenda zvinobate ana. Antu aneruziyo, manesi nemadhokodheya anongana eitohamba mundaraunda dzeantu veihloya, veidonhedzere ana mitombo ingaite kuti vakaniwe muzvitenda zvingavabata.

Mukuedze kuhambisa ruzivo neche kuita ne utano antu endaraunda ano unganidzwa poite antu ane ruziyo rwezve utano vanoiya kuzo vafundisa vari pamwepo kuti shoko ri hambe kugume ku antu azhinji nge nguva pfupi.

Mune zveutano antu anofundiswa kuti vangapona ngenjiranyi. Antu anotohambirwa muntaraunda dzavo ngeantu ane ruzivo rwezveutano veifundiswa vari mundau dzavo vakaungana pamwepo kuite kuti vasabatwa ngemadenda akasiyana siyana.

Kuhambise mashoko eutano anhu anounganidzwa veibhuirwa ngezveutano ngeantu aneruzivo rwakhona kuti shoko ruhambe kakurutu kwaite denda runongana rune nduma.

Arwere anoende kuzvibhehlera kohloyiwa. Mukuhloiwa umwu vanohloiwa ngemadhokodheya kuti vapuwe mitombo inodetsera kuti vapone zvakanaka.

Munezveutano antu anotohamba muntaraunda dzakasiyana mungaa mumatengeni veifundise antu maringe nezveutano. Vanotohamba muntaraunda dzakasiyana siyana kakurutu kana kwaite denda reingana reikone kuuraya antu akawanda.

Antu ano fundiswa ne zveutano nge njira dzaka siyana antu anoto buda nge ruzivo ko one ndaraunda dzaka siyana siyana antu eyi unganidzwa eyi fundiswa ari pamwe kakurutu paite chitenda chinongana chei kone ku pedza antu.

Mukupona antu anopuve ruzivo mune zvembereko, kungaa kuti muntu vakazvitwara une ndani unokone kupuve ruzivo rwekuti ungaite ponerei nendani yake. Kuiti kuti pakubereka zvisazohlupa.

Antu anosungirwe kungana eiziye utano hwawo maringe nezvembereko kana kuti naringe nemaponere akajezeka anobate miiri dzavo kuite kuti vasabatwa ngezvirwere zvinoshaishire utano.

Mune zveutano mwunoonekwa maifundiswa antu maringe nezvembereko kana kuti maponero asikashaishi antu nezve mbereko .Maponero aya anofundiswe mundaraunda dzakasiyana antu ari pamwepo.

Mukupona abereki anofundiswa kungaa kungwarire vana zvakanaka veifundiswa kuti vana vanofane kupuwe chikafu ngenguwa yakafanira kuite kuti vagare vane hutano hwakanaka

Ruziyo rwemaponere akanaka runopuwa antu ndaadzeutano kakurutu mukupona zviro zvinokosha antu anofane kurupuwa ruziyo urwu kuti vange veiziye kuti vangapona sei kakurutu pona apapo pavanobatire ndani vanofanira veinga vane ruziyo.

Muzvibhedhlera munopuwa ruziwo rwunobate hutano wezvibereko kana kuti kugwinya kwemwiri. Vantu vanokona zve kutopuwe mitombo inongana yeyishandiswa zvepamandi.

Mukupona mitambe inodetsa kuthutsire utano mumiri, ngendaa yekuti miri inode kuramba yeishandiswa, yeiite kuti inge yakagwinya kuite kuti isabatwa ngedenda haro rinenge raguma.

Mukupona mitambe inozikanwa kuti inokona kuti muntu aite hutano hwakanaka antu anosungirwe kuonekwa eiite zvinogwinyisa mwiri kuti asabata ngematenda anongohambawo zvisina shwiro.

Munezveutano munoonekazve kuti mvura mutombozve unongana weidetsa, kakurutu muntu abve kurumba mimango yakatikure, panongane peidiwawo kumwe mvura, mvura iyi inengana yeidzasire nyota.

Zvemitambe zvinoonekwa zveiitwa kakurutu zvinoitiswe ku ana ne antu abve zero kuti arambe aka gwinya miiro yavo irambe yaka thakazeka.

Mune zveutano tinoone antu veiite mitambe inogwinyise miri kana kuti vanooneka veiite zvinoita kuti miri yavo irambe yakathakazeka kuite kuti vasabatwa ngematenda akasiyana siyana.

Mune zveUtano munoshandiswe njira dzakasiyana dzekuhambise mashoko. Pamweni pakona panoshandiswe vulamuchini kuti mashoko ahambe munharaunda dzakasiyana -siyana.

Mune zveutano kune midziyo inoshandiswe kuhambise mashoko. Midziyo iyi inokone kushandiswa iri parukumbati antu eiona kuti zvinozwi kudini kuite kuti antu afunde maringe nehutenda.

Mune zveutano munoshandiswe midziyo inoite kuti vantu vakone kuone zvinongana zveinesa. Vanongana veione kuti chingaa chiini veishandisa zvikayo zvakasiyana-siyana.

Muzvibhedhlera munemidziyo inoshandiswa inohambise mashoko. Inoshandiswa kakurutu kuhambisa mashoko pangaa pasina mutenda wakhona asi mashoko anongana eyitohamba kuti antu azwisisane.

Mitombo yechibarirwe inoshandiswa mukupona mitombo yechibariswe iyi inosanganisira mbanda inosanganisira magomboti inosanganisira mitombo inongana yeita zvekufukurwa.

Mitombo yechibarirwe kana kuti mitombo yechibvambire mitombo inoshandiswa kurape matenda akasiyana-siyana. Mitombo iyi inozwi mbanda ngemazita amweni inoshandiswa yeitorwe kumimbiti yemishango.

Mukukena nezveutano munoshandiswe mitombo yechigambire kana kuti yechibarirwe . Mitombo iyi inokone kungana ari maruwa , maruwa aya anokone kutsukutirwe panonge peidada kana kupipitswe mumvura mundu omwa .

Mitombo yechibarirwe inoonekwa yeishandiswa ,mitombo iyi ino oneka zve yeingwarirwe muzvitumbu ,kuite kuti isaoneke yeishaishika, mitombo iyi inokona kuzorwa kana kupukutwa pamiri.

Mitombo yechibarirwe mazuwa anaya inoshandiswa asi yoshandiswazve iri muzvitumbu zvinenge zvakanasirirwa kuti mitombo iyi ingwaririke zvakanaka.

Mitombo yemazuvaano inokona zvekudzorwa kuitire kuti muntu ange ane hutano hwakanaka. Mitombo iyi inoshandiswa eyiita kuti muntu hutano hwake hugare huri pakati hwee, asakoneka eyibatwa ngehutenda.

Mitombo yechibarirwe inosanganisire mashakani, mashakani aya angaite emishani, ovhairiswe mumvura pachoto yochizoiswe mukomichi muntu osvuta kuite kuti marwadzo kanachitenda chirapike.

Mitombo yechibarirwe inoshandiswe mukupona kwete mukurape matenda akasiyana siyana imweni inokuyiwa kana kutswanywa tswanywa kuti vantu vaikurungire muchikafu chavanengana veirwa mungaa mubota.

Mukupona mune mitombo yechi barirwe mitombo iyi inonyanye kushandiswa ari mashakani , mashakani aya anokone kumwiwa airiswa anokonazve kuchukutwa panongana peirwadza.

Mitombo yechibarirwe inodetsa kakurutu kupetudze marwadzo eurwere. Mitombo iyi inokone kungana iri mumashakani kana munzinde. Imbanda inongana yeikone kumwiwa kuti mundani musarwadza.

Munezvewutano, munowonekwa meyishandiswe mutombo yechibarirwe kana yechibvambire. Mitombo iyi, inokone kusimwe pamamizi kuti vantu vadetsereke kakurutu vabatwa ngewutenda. Kungaha kurumwa ngenyoka, unotore mutomboyo unongana urimumashakani oshandisa.

Mitombo yechibarirwe ndikiti yemene inooneka yeirapa asi uri muriwo unongane weiryiwa kuitira kuti anthu agwinye ngazi asabatwa ngeutenda hunongana hweiuya.

Mitombo yechibarirwe inodetsa mundaa dzeutano. MItambo iyi inokone kungana iri mimbiti. Mimbiti iyi inotorwe mashakani. Mashakani ayo anokone kukuyiwa kana kuiswe mumvura inongana yavhaidzwa.

Mune zveutano mune mitombo techibarirwe kana kuti yechibvambire. Iyoyo mitombo inoshandiswa ngenjira dzakasiyana siyana. Imweni ngeyekugwinyisa mishana yatingati mbanda imweniwo ngeyekuite kuti mundani musapanda.

Mukupona mune zveutano, munoshandiswe mitombo yechibarirwe. Mitombo yechibarirwe inokone kungana ,iri mashakani anotorwe pamimbiti yakafaneya. Mimbiti iyi inokone kungana yeiponere mushango ,kana kusime pamamizi.

Mune zveutano mune mitombo yechibarirwe, mitombo iyi inokone kungana iri muchero iyo inongana yeiryiwa kana kukamurire mumvura kuti denda ridzakire.

Kune mitombo yekudhaya inoshandiswa, mitombo yechibarirwe inoshandiswa, inongana iri mimbiti kana kuti shango rinongana reishandiswa. kutu antu ashandise mashakani akona kana nzinde dzakona.

Mitombo yechibarirwe inobetsa mukuponese arwere. mitombo iyi inohlanganisire maruwa anokone kusimwa, kana kuti anokone kuoneke mushango.

Mitombo yechibarirwe inokone kuoneka iri mimbiti inosimwa, kana kuti zvimimbiti zvinosimwa ,mungaa mundau dziri pamuzi, kuite kuti pakaite denda, antu anopurura, eishandisa, omwa, kana kudzudzute panongana peirwadza.

Mitombo yechibarirwe, kana kuti yechibvambire , inoshandiswa mukupona, yeishandiswe kuderedza, kurwadziwa kwemiiri, zvifo zvakasiyana zvinokone kutambudza antu.

mitombo yechibarirwe mitombo inobetsera mukupona. Ruzivo rwemitombo iyi runobetsera kurape matenda avavo anobate vantu mukupona mwavo mungaa mumabhuya kana kumatengeni. Ruzivo urwu ruzivo rwunode kuunganidza kuti antu ashandise mukupona mwavo.

Mitombo yechibarirwe inodetsa inoonekwa yeidetsera muzvitenda zvakasiyana siyana inokona kubva mumapande emimbiti, mimbiti inongana yeikone kuoneke mushango kana kuti mundau dzinongana dzakangwaririka.

Mitombo yechibarirwe inoshandiswa mukupona. Mitombo iyi inokone kungana ari mashakani ane mbiti inooneke muntaraunda dzakasiyana. Mitombo iyi inokone kubikwa kana kukangiwa.